Lii motto la, motto bu tudda van, mu ngi amee lu weex ak lu nétté. Fii jigéen mu ngee dox mu ngi sol mbuba bu nétté .. tubooy bu ñuul. Mu ngee dox mu ngee dugga si bennë palaas, ay jaayé kaay moo fa neekë Fii defee kaay ndox ñu seeda, bu weex moo fa neekë.

Lii motor laa, motor bu bule bu bokul fason ak motor busi kanamam, motor bu weex, bu nekii si ganawam motor bu neteh la ak verti. Mungii daww sii kaww yonn bii, aii tatii garapp mungfa, asamansii mungii amm lu bule ak verti.

Li ai paket ti diw bopa, amnatali jigenn nyungii deff sen kawari nyul, paketii nak mungii am ai binda yu nete, vertii ak weex.

Fi ay block yun tabax com neeg mongi ame lu weex ak lu cxocola xale bu goor mongi taxaw si runam mongi sol tubai bu nuul daal yu nuul mbuba bu xonxu ak mbahana bu xonxu si kaw nyun fa deh tablu mongi ame tablo bu weex mongi ame binda yu nuul.

Fi ay packeti tangal packeti tangal yu nete mongi ameh lu ay benda yu nete binda yu werta lu xonxu.

Keiti khibarr bu am bindue yu bari, bindue yu honhu, bindue yu wekh, bindue yu njull, ak naatal yu bari.

Fi mbèreèm palaas ci jogantè ball, fi ay jigèen nu ngè jogantè ball. Fi naari jigéen nungi hacho ball bi, benen jigéen mungi sol, ku yorè ball bi mungi sol mbuba bu weeh sut bu bulo, daali yu ñuul, kawaas yu ñuul. Kenen ki mungi sol mbuba bu nètè lu am lu bulo, tubeye bu honku. Nungi hècho ball bi ak narri jigéen yu nekka senn ganaaw nungi hècho.

Lii jeker ak jabarr la ñungi sol mbassang bu vertt. Gigeen bi mungi sol sipa ak tegi mungi ameh lu wekh mungi deff messbu socola gorr bi mungi deff haftan mungi tiyeh jabaram ci ganaw nittbu nyul mungfa.

Li mbato bu mag muy epp ay nit yu bari nyungsi biir gal gi dii dox. Am na ñu nekk ci kaw am na ñu nekk ci suuf ak ay moto.

Picha ba, picha bu melni lu ñuul gay mènye bi honku. Mungi ameh lu weeh, tank yi ñuul. Mungi tahaw ci banti dugup.

Marag bi nung ko karo nung fa deff socket ay boppi charger yu weeh yi, fill yu weeh nung ko plug ci kurang bi.

Lii mbiram palasi jongenteh bal la ñati xaleh yu gorr ñarr yi ñungi sol mbuba yu wekh toboy yu wekh ak dall yu wekh cawas yu wekh kenaki mungi daw mungi demali balbi mungi sol mbuba bu bulo mbuba bangi ameh binda yu wekh tuboy bu bulo kawas yu xonxu dallyu xonxu mungi ameh lu wekh.

Fi ay wënn la, wënn ya ngi ameh buum yu weeh ak so yu bulo, lu netè ak buumi weeh. Fi mungi ameh lu vert ak lu bulo.

Fi nit yu bari ay jigèen ay haley jigéen ak ay mag yu jigéen nungi tal senn sajaada yi, senn basang yi. Guy yi nungi suli, amna nu hamnè nungi sol mbuba yu weeh, amna nyo hamantene nungi sol mbuba yu vert, mbuba yu sokola ak senn kala yu weeh. Amna nyo hamnè mbuba yu, fi lal kër la nung fa drew ay nit ñungi toog ci pèron.

hi aitalibe tog ci burebu palci jahgehkayi tog ci ayi togo ayi tabule nge werr ayi keyet yu am bendah ayi keyet yu weex, ak keyetyu nete.

Li botel li, botel li dew boppa bu vert. Mungi ameh lu weeh, bindi yu ñuul, bindi yu weeh. Kuberr bi, kuberr bu vert ñung ko tekk ci taabl bu sokola.

Plaati wehrre bu wekh bu am sauce cii yapue, mungy ameh lu nehteh, lu vert, benen plaat bii mungy am plaati wehrre bu am pahnjeh bu njull ak pompiterr bungh saaf.

Bii tehreh bu am bindu jaangeh kaii, tehreh bii mungy am lu vert, mungy am aiiy bindue yu wekh, bindue yu vert, mungy ameh naatali nitt, mungy ameh koku mungy sol mbuba bu bleu, mungy tiyeh tehreh, mungeh jaangah, njung kor tek cii taabul.

Li ay orance yu nurr ak orance yu nurlut ak holite orance yun tekk fa ak orance yun holi. Orance yu nurr nungi ameh lu nete ak naari buteel li ndoh.

Jekarr raa jekarr ra jabarr njungy takhaw, njungy sol mbazin bu nehteh, jabarr bii mungy deff kaalah bu vertue chi baatam, mungy sol aiiy lam, jekarr bii mungy takhaw cii ganaw, jabarr bii mungy tiyeh jabarr bii ndigam bii, mungy sol khaftan bu nehteh, mungy sol lornnet.

Fii palasi dameekay leka la fi ay togu yuñ dafare xanxa, ak tabul buñ dafar xanxa nyung ku tek ci karo bi. Fii ay nit nyatti nit nyungi tok ci ay togu nyunge tek ay lekka nyunge lekka. Kenaki mungi sol mboba bu xonxo,,kenenki mungi mboba bu bulo, kenenki mboba bu nuul. Ci kaw nyung fa def ay sakit.

Fii nekla mungi ameh nyari tabule yi nyingi ameh nyari tabule yu socola nyungi am nyowe Kay wony si suff ayy wony yu nyul la mungi ameh nyaweh Kay bu nyul si ganaw mungi ameh tabule nyowe kayy si marage bi mungi am soket nyingfa plog chajabu nyul.

Lii njaari gigain njungy dokh cii kaw tali bii njungeh dem marche, njungy yohreh sehn paanjeh yii benah bu wekh, kenah ku tiyeh paanjeh bu wekh bii mungy sol mbuba ak malan bu am bu bleu, lu nehteh, lu wehrt, mungy sol slippers, kenah kii mungui sol kaarlah, sehn ganaw mungy am aiiy kerr yungh tabakh, njungy , kenah kii mungeh jaii aiiy yehreh, palansorr mung cii ron gigain mungy takhaw dii jaii.

Li xale bu góor bu taxaw mongi sol mbuba bu xonxa mongi amex lu xonxu lu bulu lu weex ak lu wertax mongi tiyex tiyex maxaama maxaama bo am lu lu wertax lu xonxa si ganawam mongi ame lu bulu ay binda yu weex ak lu wertax.

Fii jeuhsit bu teda cii suff, jeuhsit bii cii kawam mungy ameh lu wehrrt, cii bohram mungy ameh lu vert, jeuhsit baangy oubi gehmengh njam bii.

Li kaiti khibarla, kaitii khibarr bi, mungii ame bindi yu bari, bindi yuweex, khonhu bindi nyul, ak natali bari.

Fii nehgg la, nehgg bii mungy am lal, njung kor deff darap bu wekh, ak draw yu ndaw, ak taabul bu wekh, ak tohgu yu wekh, mungy ameh lu wertue.

Li palasi jayeh kai la I carton ngi vermicell yu weih yu hunhu yu werteh yu blue nyunko deh jai sey maseh bi nyunko deh jai sey bitic bi .

Fi jigeen bu latu mongi latu mongi xagi latai xagi yu set mogi lata ganawam bi mogi sol mbuba bu am lu wertax lu nuul.

Bi sow sokola bu tégu ci taabl bu weeh. Sow bi mungi ameh lu weeh, mungi ameh ay bindd.

Bii xaleh bu gorr bu neka si mbedabi palasi jonganteh xaleh bu gorr bangi daw mungi sol dalla yu wekh kawas yu wekh tuboy bu nyul mbuba bu bula mungi ameh binda yu nyul mungi ameh lu wekh mungeh daw siganawam ayy wony yu bula nyofa nekka ak gorr bu guda

Kee aye talibeh yu jegain ak yu goor nuge tahaw nuge sol sen yere jagekay nuge sen yere ye muge ameh lu xonxo sen muba be se birr muge ameh lu weex sen tubaye ye tubaye doome tahal la jegain ye sepa sepa yu doome tahal la ak sen kawass yu weex kawass yu doome taal ak sen dalla yu nuul.

Lii taabul bu dormi taal, bu weungh njii tankah yii, tanka yu njull la, njungy jel siyoh bu nehteh njung kor tek cii kaw taabul bii couberre bii, couberre bu wekh la, mungy am poti naaneh kaii bu honhu, njungy ameh taati garab, mungy ameh hohb yu vert, ak ehhgeh kaii sep.

Fi garab la, garab bi gënneh tontorr, tontorr yu nete. Hop yi hop yu vert. Ci gannawam mu ngi ameh ay tati garab yu vert.

Fi nyaari kër etans yu gudda. Benna bi mungi am lu nètè ak ay werr yu ñuul ak lu weeh. Ci suufam nung fa def taabla, ay binda ak taabla bu bulo. Ci benen etans bi, nung fa def taabla bu vert ak taati garab yu am hoop yu vert ak pool ak etans kër etans bu ni tabah nung ko corket.

Bi mobile la, mobile bu am button yu ni bash. Mobile bu ñuul, mungi ameh lu weeh. Amna ku ko tè, boram loho bi fenn. mungi sol mbubu bu weeh mungi am lu ñuul.

Fi palace su jaayekaay lekk, ay tangal yu honku, yu bulo, yu honku, yu sokola ak ay poti mew yu weeh. Nung koy jaaye ci bitik yi, den koy jaaye ci marche.